Ana echikora, ana adoodori anofanire kupota, eipuwe mifananidzo, ngeamweni awo, pamberi peamweni awo, kuitire kuti aziye, kunaka kwezviro zvimweni nekushata kwazvo. Pasine mufananidzo zvinoanetsa nekuzvizwisisa.

Ana edu epashi aya anofanire kubarerwe zvakanaka, mwana achiri mudodori ngapuwe ruziwo rwakanaka rwunoenderana nezviro zvachada kuzofundira mangwana achauya kuwedzere kuti asazotambudzika. Pamweni mubereki unenge achiripo kana kuti unenge asisipo asi gwara negwanza unenge ambapuwa.

Ana achiri adoodori anode kufundiswa maererano neutano hwawo kuitire kuti akure akangwara akachengetedzeka futi kuita kuti utano hwawo husabhenda uyezve remangwana rawo rirambe rakati twasa.

Ana echikora achiri echidoko aya, ari kubva pamukaka aya, anofanire kuone, atatichi akambaangwara mundxondo dzavo ,kuitire kuti agare eidakarire kufunda, ngekuti ndxondo dzavo dzichiri doko.

Ana achiripashi anofanira kufundiswa kuti oyitasei kuti akure eyidanana anemweya oumwe chete zviro zvinezvi zvinoitika kana vadzidzisi avo veyiahlonganisa nguwa nenguwa eyi ahbuyira zviro zvinoita kuyi arsmbw anemweya umwe chete

Ana echikora anosise kupota eyigara pashi ,eyitaurirana maerano neupenyu, kunyanya ana echidodori, anode kubatana, uwumbe ugama pachawo, zvinoyita kuti akure eyidanana zviumbe nyika yedu.

Ana achiri echidoko aya anamai munofanira kubhuirwa kuenda kuchipatara mwobhuirwa kuti mungararama sei nawo kuitire kuti asabatwe ngezvirwere zvakasiyana zvingadai zviri zvinoite kuti azvimbe matumbu, aonde nezvakadaro.

Zvikora zveshe kunyanya zvepashi zvinezvi ,zvine matambudziko ekuti ana achiri kukura ,pfungwa dzinopota dzeikanganwa ,anoriarwa osiya marara peshe peshe zvinokonzere kuti tizosangana nezvirwere zvakasiyana siyana, zvinozokonzere dambudziko mangwani.

Zvikora zvedu zvemazera epashi aya zvinosisa kurambe zvakashongedzwa ngekuti zvinoitika zvakawanda kumazera epashi vana vachikukura vanombade zviro zvakanaka kushandisa kuitira kuti zvisazovakuwadza muupenyu hwavo

Mazuva anaya, zvikora zvepakati izvi, zvave kufanirawo kupihwa, pekunyorera nezvekunyoresa, zvisisina mabukuta. Zvemazuva anayaa, kwete kuti adzidzisi naana acho echikora, ongoramba einhuhwidze munhuhwi webukuta rezvekunyoresa.

Zvikora zveana adodori zvinofanira kuitawo zvimbuzi zvinokosisa kuti ana adodori anoshandisa zvaanokonazve kuzonga eikirina eichenesa kuite kuti utsanana hurambe hweionekwa pachikora.

Nzvimbo dzeana dzekufundira, dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzakanaka, uyezve dzine zveshe zviro zvinoite kuti antu afunde mune zvakanaka. Kunyanya fundo dzechizvino zvino idzi, dzinobade zviro zvakati chechetere kuitire kuti antu awa neruzivo rwakakwana.

Zvikora zveshe zvepakati zvinofana kunge zvakati vandudzikei ngekuitire kuti ana emazuwanaya pfungwa dzavo dza hlamburuka uye mufungo yavo yatirebei akude zviro zvakanasa kuti twasa zvine kwazvinoenda.

Ana epashi pashi aya anotange kuenda kuzvikora anofanire kuende kuzvikoro zvakachena zvakanaka uye zvakabudirira kuitire kuti mifungo yavo irambe yakabudirirawo nemweshe mwaanohamba ari anhu akachena peshe peshe panenge ari.

Ana echikora kunyanya kuzvikora zvepashi-pashizvi zvokutanga-tanga zvinobade zviro zvekushandisa, uye pamweni pacho zvinoda kupota zveizwi hai-hai-hai vadzidzisi vedu veimbatoravo mishapu veishapura-shapura kuti zvikure zvakangwara.

Munzvimbo yekufundira tinofanira kunge tine zvituru zvakakwana zvenyatso kugara techinaso kuyayeya zvinonga zvechitaurwa nevadzidzisi kuti ivo vana vedu rumbwana nendhombi zvinatse kudzidza munezvazvinonatse kunzwisisa pasina kana kutambudzana kana kushushana kana kuitirana mikarirano pamusoro pezvituru.

Marara haana kunaka yaamho kuti angoraswa peshe-peshe. Hazvina utano kuvantu nekuti zvinokonzerese hurwere, kuvana kana kuvantu vakuru. Marara anoda kupishwa kana marasha marara amunenge musingachadi

Muzvikoro mune makarenda anoshandiswa nevana vezvikoro mukufunda kwavo kuti vakwanise kuona kuti tavakusvika ere panguwa yekuzorora kana kuti tichiri kuenderera mberi nechikoro.

Antu tinofanire kufunda kuti tiite zviro zvinoita kuti tiite mabasa emaoko kuti tikone kuzozviraramira kana teinge takura ngekuti mazuwa anaya mabasa anombanetsa kuona asi ukaonawo munhu eite mabasa ake emaoko eibata-bata atambudziki mukurarama kwake.

Ana echidodori emazera epakati paanenge eyifunda anosise kubhuyirwa zveshe, nekupuwazve zvimichini zvekuti ashandise zvinoenderana nezvavari kufunda, kuyitire kuti afunde pazviro zvaanoona kwete kungosvike pakungobhuyirwa zvemene ndimudzidzisi.

Ana echikora ezvi zvekora zve pakati izvi anofanira kupfeka ndxuko dzakanaka dzinoite kuti kana eyi hamba mu ntaraunda ayemurwewo nge amweni kuti kufunda kwakanaka nekuti zvakasadaro antu anobai pote ishora ndxuko dzawo kuti ndxuko dzedu dzetinombai pfeke ku zvikoro zvedu adziiti apa ndo dzaano swera hee nadzo.

Mukore uya waMarure Corona anhu takaba atambudzika kunyanya anga ari kuzvikora zvederayo nezvekupedzesera waimbaashaya kuti vana vanoite muitirei aimbaaswedza zuwa reshe taka-taka-taka -taka akambaambonye miromo yavo weishaye kuti anhu ano anomboite mubhuyirei pazvakadai.

Antu kana aende kuzvikora ngaashande ngesimba ngekuti tinengeteida kuti kana azoende kuzvikora zvavo zvekudera akwanise futi bkuzotidetsera isu tinenge tasara kumhatso nekusimudzira nharaunda yavo

Antu we ngati gare teimbai iziya kuti akuna munhu unofembera kuti apo nekuda kwe mbatso dziripo pangaita chikora chea totori kana antu akura asi kutu zviro zvatinopote teinyora mu zvikwangwari zvino batsira antu anouya ku zvikora.

Ana echikora epakati aya anofanire kupuwawo ruziwo rwakakwana maererano nekufunda kwanenge eiita akati funde funde ombopangidzwe michini yarikufundira yacho nekuishandisa kuti aziye zviro zvanenge eifunda kwete kungofunda mabhuku nje asikazi zviro zvari kufundira zvacho.

Ana eshe epazvikora zvepakati izvi ,anofanira kuite zviro zvinoita kuti mangwani azobata bata ngemaoko avo kuti ararame ngekuti mumweni machona mabasa onetse kuonekwa asi kana muntu akange echiite chinhu chaakafundire ngemaoko ake unobaabatsirika mune ramangwana .

Kana ana echikora epakati aakuda kuzoenda kuzvikora zvekupedzisira zviyani, anofanire kunyasekubatsirwa ngeafundisi avo. Kuti atore magwanzi akanaka ekuite zviro zvinozoararamisa mune ramangwani rawo.

Ana echikora emazera atikurwi anofanira kunge mukumbira akuba anobaifunda akadekara asina Mundau dzavanosangana nawo enzinda dzavanogara.

Ana eshe echikora epakati neekupedzisira anofanire kunge ane zvikwanisiro zvekugarira pamweni nezvekunyorera. Kuitire kuti asaneseke nekufunda, zvingoita nyore kweshe-kweshe.

Ana echikora ezvikora zvepakati anofanira kuona zviro zvakakwana, zvekushandisa angadai ari matebhura, angadai zvituru zvekugarira kuitire kuti anase kufunda akasununguka asina zviro zvinovashungurudza pangadai pari pekugara nezvivmweniwo zvatingafunga.

Ana echikora anofanire kuenda kumabandiko aanokone kuraramira amweni anofanire kuite zviro zvokusona amwenioende kune zviro zvEruziwo rwedande mutande kuitire kuti muntu echikura ange eiziye chiro

Antu anofanira kuita mabasa emaoko zvingaa zvemagetsi zvinezvi zvingaa zvekukanika kunyanya mubarara ana eakomana kuitire kuti kana achinge azokura oziye zviro zvekuita mukati mweupenyu hwawo zvisingaapi matambudziko.

Kana ana ari pachikora kunyanya nyanya ezvikora zvepakati izvi aane pfungwa dzati hlamburukei dzofunge zvakareba anofanire kumbopiwa nguwa yekuti anombosangana pachawo eimbokurukuriranawo nhaurirano neupenyu hwawo kuti zvakamira seiwo mararamire awo uye opiwe nguwa yekumbodakara

Ana echikora anofanire kutamba mitambo yangasiyana-siyana, kungakurumba, ringaa bhora zviro zveshe izvi anofanire kuzviite kuti asimbise makodo avo. Chekutanga, chechipirizve anofanire kuzviita kuti aise mweya vekudanana pakati pavo.

Ana echikora aya kunyanya epakati ,pazvikora zvinezve zvepakati unofanire kubaone zviro zvakakwana zvinga zvekugarira , zvinga zvekutsamiridza einyora zveshe zvinofane kunge zvakabati hwe kuitire kuti pfungwa dzawo dzakuti hlamburukeyi dzati kurei dzose zviro zvakati hwe zvinooneneke kwazvakaningira muzvikoremwo.

Mazuwa anaya zviro zvabaanaka, kuti zvikwangwani zvizare peshe peshe maererano ingaari fundo ngekuti umweni mundu unobva kwaanobva usingaziyi kuti ngepari pangaonekwa fundo yemwana wake, asi kuti kana pane pane zvikongwari unozvierengera otoona kuti ndipo apa ega.

Nyika yedu yaba atambanuka zvemenemen zvekuti mazuwa anaya mabandiko ano ngezvekufundiswa kweana akufanirewo kupota eipawo zvikora zviri mumamisha pekunyorera pakahlamburuka panooneka pasichaiti kuti bukuta rirambe reienda muvana nekuti zvirwere zviri kukura.

Ana echikora ezvikora zvepakati zvinezvi anofa ire kuva nenguva yakareba yekutu anenge eyibhuyirana muukama wavo mubushamwari wavo matambudziko nezviro zvinovanetsa kuiitira kuti awone kubetserana.

Ana echikora pazvikoro zvepakati izvi. Anofanire kuramba eifundiswe zviro zvinote kuti aone ramangwana rakajeka. Ngekuti muntu haufaniri kuti vamufundise zviro zvisingazoiti kuti ararame ndizvo mangwani.

Ana eifunda zviyani, apasiri peshe panoda kuti kana ofunda obhuirwa ngemutatichi ega asi pamweni pachona anotodawo kumboendawo kunzvimbo dzekuverengera ozvitsvakira fundo dzavo dzinoaringana kuwedzera pane zvanopiwa ngemadzidzisi avo.

Mazuwanaya nyika yedu yoramba ichiwandudzika uye mabasa edu arikuramba eyitamika, saka zvakakosha kuti ana achiri pamazera madodori apote eyifundiswe kuti munhu angaitei kuti abate nemaoko ake kuitira kuti asazotambura kana avamunyika.

Nzvimbo dzechikora kana kuti zvikora zvemazuwanaya zveana epakati zvinofanire kunge zviri zvikora zvakabudirira kuitire kuti ana asaone kuzvidzikisira kana aripazvikora zvawo.

Apana chakabaashata kuti ana zviyani aripazvikora zvawo omboita wo nguwa yaanobatana pamwepo ombaaryewo zvikafu zvakanaka zvepadera anozwe mweya yawo yeisununguka uyezve kudiwa ngeatatichi awo kuti heyi antu aya ane rudo aya.

Zvikora zvepadera panapa zvinofane kunge zvine zviro zvakabudirira kuiitire kuti ana anetseki kana eide kutorwe mupikicha anotorwa eiise padande mutande eionekwawo kwavari kubva kuti kwati budirirei uye kuno dadise kuramba eitambirepo.

Ana eshe anofunda pashi panapa, ezvikora zvepakati zvinezvi ,anomaada zvikora zvakanaka kuitire kuti arambe eiemura kuenda kuzvikora zvachona, ngekuti chikora chikashata ,mwana aambodi kuramba eiende kuzvikoro zvakashata

Ana echikora kunyanya epakati nepakati aya anodawo nguwa yekuti iwona anombohlangana eibhuya maererano neupenyu hwavo imbopana matambudziko nemuraramiro waarikuita iwona pachawo.

Ana echikora kunyanyanyanya amufundo dzepakati dzederayo anofanire kupuwe nguwa yekuti aitewo tsvagurudzo dzawo dzakazvimirira pakufunda kwawo kwete kungoti mudzidzisi eimbafundire kumbafundise zviro zvinobva kwaari ena asi iwo anopuwawo mukana wekuti timboonawo pfungwa dzawo kuti dzakakura kusvika papi.

Ana echikora kunyanya-nyanya epashi-pashi, mumazera echidoko aya, anofanire kudzidzira kutamba mitambo yakasiyana-siyana, ingadayi ngebhora, nezvimweni-mweniwo zvatingabhuya nekurumba kuyitire kuti akure makodo awo akagwinya.

Ana echikora anofanire kupote eimbounganidzwa eimbotatichwa maererano neutano hwawo kuti anorarama sei veikura ngekuti ndopane upenyu hwaana eshe paanenge otange ku kukure zvingaa zvimikaka zvinezvi Nezvimweni zvinenge zvonesa munyama yawo.

Mazuwa ano hayi kune ana vanobaafunde kuzvikora zviri kuretu asi zvikora zvinezvi zvakabaanaka. Zvinofanire kubaaite musiyano kuti veiende iyoyo vanodawo zviro zvekuhambisa zvakaite sezvimadutavanhu zvikuru zvinezvi nehumadutavanhu hudoko huya hwekuti antu anombaaende iyoyo vanombaanase kuziya kuti tirikuende kuchikora aasisina kufunge nhamo

Zvikoro zvemazuwa anaya zvemazera epakati zvakufanira kunge zvakaongororwa uye zvakanaka kuitire kuti ana edu adade ngekuende kofunda kuzvikoro zvakadaro arambe eizviemura nepaanohamba kuitire kuti arambe eizwa mweya wekuda kuramba einda kuzvikora.

Zvakanaka chose kuti vabereki kana muine ntombi varumbwana venyu vanodzidza varikuzvikoro zvemasekondari mupote muchivashanyira kuti muone kuti varikumbaaita nemazvo here.

Fundo yederayo kwekupedzesera kuzvikora inofanire kunge ine andu ano taticha eiziye zvaanoita kuitire kuti kana ana obva iyoyoyo kozoda kuzo fundisa mundaraunda medu ngaafundise ane ruzowo rwakakwana uyezve kuti raramo yawo ihlamburuke.

Nzvimbo dzekufundira dzeana nedzekugara ezvikora zvekupedzisira iyo dzinofanirwa kunge dziri nzvimbo dzinodadisa kutarisa kuitira kuti andu aya aandu ati kurei pfungwa dzavo dzoshanda ode zviro zvinoemudzisa kuona kudai kuitira kuti afunde zvakanaka nglondo dzavo dzakatambanuka

Amweni ana derayo iyo kuzvikora zvekupedzisira anombazwe kusunguka kana eifunde kuzvikoro zvawo ngekuti kunyangwe zvine mari inombakweya asi anombapuwe zvakakwana zvokushandisa eifunda kuitire kuti asazwe kudzikisirwa pana amweni awo.

Zvikora zvedu zvedera iyo kunyanya zvekupedzisira zviyani zvinofanira kunge zvine zveshe zvinodiwa neana echikora kuti azwisise zviro zvako kufunda ngekuti zvizhinji zvacho anenge Ari mabasa emaoko.

Nzvimbo dzekufundira dzedera kwekupedzisira yo dzinofanira kunga dzine zvikwangwari zvakakwana zvinobhuye zviro zveeshe zvaunofanira kuenda nazvo kana weida ko ofunda veinda. Uyezve pekufundira pachona nenzvimbo nenzvimbo dzeshe dzinofanira kuti dzifundirwe nekuti amweni amweni aachafundiri panzvimbo

Antu anotaticha ana echikora, ekuzvikora zvekupedzisira anofanire kuti akamboti bhuyei bhuyei opawo ana achona mukana wekuti ambobhuyawo tizwe kuti anozwisisa here paahwa kuitira kuti zviro zvisazoanetsa kana einge apedza zvikora zvachona.

Zvikora zvederayo, zvinofanira kunge zvakati hwee, ngekuti mukaona muntu oosvike kuzvikora zvederayo, pfungwa dzake dzinenge dzombaashanda zvomene. Saka aadi kufundira pazvikora, zvinoita sekunge ndezvematakanana, zvisinazve zvekushandisa zvakakwana pakufunda kwake, ngekuti muntu anode kuti eibve pachikorapo opinde munyika koozvishandira.

Zvikora zvederaiyo, kunyanya zvekupedzisira zvinonyanya kuti ndizvo zvinobaita antu akawanda anofunda ngekuti anenge ofunde mabandiko akasiyana-siyana. Saka munosisa kunge mune mhatso dzakawanda dzekufundirazve, kuitirekuti zveantu ayani awone nguva yakawanda yekufunda.

Mazuwa anaya nyika yarambe yeienda mberi. Zvavakunakidza kuti mwana weshe unokwanisa akone kuende kuretu nechikora kusvikire kuzvikora zvekupedzisira auyezve eisimudzira nharaunda dzedu dzakatikomberedza maererano nebudiriro munyika mwedu.

Zvikora zvederayo zveku pedzisira, zvinofanira kunge zviri zvikora zvakava ndudzwa zvekuitira kuti ana awane pekufundira pakakwana ngekuti anenge avane njere dzati kurei dzaka hlamburuka, aakude kuona zviro zvakajeka saka kuti zvirozvo zveshe zvibude zvinofanira kunge zvakanaka zveidadisa.

Imiwee hazvizi kubashata kuti antu ngaende kuzvikora zvederayo zvekupedzesira, ngekuti zvinobapa ruzivo zvekuti muntu unombararama muitireyi kana einge apedza kufunda.

Ana arikuzvikora zvekupedzisira iyo angave ari emunyika mwedu kana musiri munyika mwedu. Anofanire kupihwe zvirozvakakwana zvokushandisa kana ari muzvikora. Kuitire kuti pfungwa dzavo dzinge dziri panzvombo imwe maanenge eifunda zvikasadaro anosangana nematambudziko akasiyana-siyana.

Mazuwaano nyika yabudirira. Ana akufanire kufunda, kuende kuzvikoro zvokupedzisira, kuiitire kuti akwanise kuwana zviro zvinovararamisa, neunyanzvi hwakakwana kuti ararame munyika yatiri nhasi.

Zvikoro zvederayo, zvinofanira kunge zvaka budurira , zvine zveshe zvakakwana zvinodiwa kuti vana vafunde, ngekuti ana akafunde zviro zvakashota arikuzvikora zvakadaro, achipinde munyika anenge asina ruzivo rwakakwana kuti obatsire sei nyika yacho kuti ibudirire.

Zvikora zvedera iyo, kumberi mberi iyo zvekupedzisira, zvinofane kupa antu zviro zvakakwana zvekushandisa uye neruziwo rwakakwana kuitire kuti anhu eibve iyoyo, apinde munyika umwo eisimudze nyika zvinoenderana nezvaakafunda.

Zvikoro zvemazuwa anaya kunyanya nyanya zvederayo zvekupedzisira zviya zvinobaade kumbenge zvakati hwee zvakanaka kuitire kuti ana adade ndizvo anase kuzwe kuti panapa timbari pachikora chedu ngekuti dande mutande rineri mapikicha anenge oenda kweshe kweshe.

Zvikoro zveku pedzesera zve derayo zvino fanire kunge zviri zvikoro zvine zveshe zvinga kwanise kuti ana afunde ku itire kuti azo kwanise zve kuzvi raramira kana einge apedza kufunda pa anenge afunda derayo.

Kufunda kwakabanaka kunokurudzirwa ngekuti zvakakosha kuti muntu aba funda ungava uri murumbwana kana mukadzi funda kusvika kuunivhesiti unova une mapepa ako.